Yeya mapol yeya man kiketogi gitye i wiye dok i ngetgi tye ot ma kiyubo mapol odi man tye odi bati ma dano bedo iye dok otte tye lapiny i tegot kun i nget ot man tye got ma ocudo lamal.

Dano mapol ma gubedo abeda i kom dok gin gitye i ot lega dok gubino ka lega ot lega man bene tye malac ma wang otte ka inymme tye cal yatariya mo ma kiketo madit dero bene tye ka ryeny i ot lega man pinynye weng tye matar dok mac tye ka lyel iye.

Kabedo ma tye godi godi dok i kom godi man ma tye lapinyi tye poti pa dano ma guyubo kun poto man gupito iye cam dok cam man tye iye majan cam man tye yotkom adada dok bene potone kiyubo maleng ma kiweko wang mol pa lalele ka kot ocwe tye kabedo mogo bene ma tye bunga ma yadi odongo iye mapol dok yadine kine tye mading.

Latic me yot kom matye daktar en tye ka mino kony bot latwo kun en omako lapim bad katye ka pimo bor pa bad latwo man ma latwoni obino i ot yat kun tye ka mito kony me yot kom laco mo acel bene ocung ki woko ka en tye kawoto ki neno tic pa dakta man

Dek me acama dek man kitedo ma mit adada ma kitokogi i cwan ma tye kwayi dek mapatpat ma tye iye ringo ma kicelo acel i moo

Lee ma gitye i pii dok lee man kilwongi ni raa dok gitye gin aryo pii kun gimaro bedo i pii pii ma tye iyeni tye pii nam dok piine tye matut ma omwonyo komgio weng ka oweko dingegi ki wigi bene tye ka nen woko.

Langec ki pikipiki ma en tye boda boda dok en otingo dano iye pikipiki Kun gitye ka ngwec idye gudi mo ma kiyubo maleng dok kionyo iye lam teng gudi man tye lacat ma ocano war mapol me a acata.

Cam ma kipito i poto, cam man tye yat kabi yatte odongo mabor lamal onyak bene mapol manyige tye mapol matye makwar kabi man ka otegi kidino ci ki rego madugo moko ka ki mweno calo kwon.

Winyo ma tino winyo man tye gin aryo dok gitye winyi maleng adada kun kalagi tye ma bulu winyoni gupye ijang yat mo ma yat-te odongo tye lapiny dok ya-te tye idi lum ma tye lum mapol adada dok lumme mukene tye ma otwo.

Kulu ka twomo pii kulu man tye kulu tangi dok tangi-ni kicelo ki yen mutwo ma kitado atada kun i doge tye jerican acel mo ma ki jolo pii i iye ka bene tye baket ma kingabo lamal i kom cel ma kicelo ki tangini.

Lutino kwan mapol, lutino kwan man gitye i ot kwan dok gin cwinygi tye mayom adada magitye ka nyero madok gitye ka nen woko matar kun gin gu ilo cinggi ki yom cwiny bene.

Dako ma obedo abedo kun en tye i opic ka tic en obedo ka tye ka tic ki nyonyo me kompiuta ma oketo i wi meja ma obedo lawala dok i ot me tic man tye kiyubo malenge adada ma dyeote tye matar maleng adada kore kidyeyo ki maraya ma jami ma woko neno.

Kabedo ma tye godi godi dok ki piny ite godi man tye pii mogo ma ogure iye ma piine tye pii madit malac ma tye pii nam tye dano bene ma guyubo odigi ki piny iteng godi man ka bene i kom godini guyubo iye potogi ma gupito iye cam.

Dako ma en tye kalwoko cinge, kun tye ka lwoko cinge ki pi, ma pine tye ka curo acura dok kalwoko cing man kiyubo maber adada makicweyo tye lamal i ngete tye koc masabuc mapige ka lwok cing kiketo inget kalwok cing man.

Cuk kacato wil icuk man tye lucat ma gutero ambrela malac me gengo ceng dok ite ambrela man tye jamigi me acata ma guketo tye lacat mo ma en tye kacato pot dek katye kawot ki kwanyone kun kun miyo ki lawil dok iteng cuk man bene tye dukan mogo mapol me timo biacara mogo matino tino

Dano ma oyabo cinge ka oguro ature i cinge dok tye cinge aryo weng ature man bene onyak mapol adada ma tye lapiny dok tye ka nen mamwonya adada.

Latin laco ma oruko otok dok cwinye tye mayom kun en ocung lamal ka tye ka wot ki telo tol mo atir malo dok tol man tye kiriyo ariya i kom odoo mo.

Lutino co mapol ma gin gitye ka telo obwo lamak rec ma onongo guciko ki rec i pii dok pii man tye pii madit malac ma tye pii nam ka ma gitye ka mako iye recci iteng pii man tye kweyo ma ogure kweyo ma omol ki idi pii.

Lee ma kilwongo ni lagwar gitye gin adek dok gitye i dye tim ka ma gibedo iye dok i dye tim man tye lum ma olot maboco ento lum man oyabo two ma mukene tye ma braun.

Gin acama gin acama man tye lucene lucene ma kibito bwome ka kicelo acela i moo dok bene kirubo ki mutungulu wek obed mamit kun kitoko atoka tye i malaga dok malagane kiyubo ki bao.